Dori ku nzu yubakishije amatafari ahiye ibara ryera kwejuru y'amadirisha no ku muryango hejuru handitseko ari ubwiherero bw'abakobwa ku mashure menshi baratandukanya ubwiherero bw'abakobwa n'ubwo abahungu.

Ishure twegeranye rifise utuzu twasugumwe dushaje, impome n'imyango abanyeshuri baravyanditseko, nta suku rigira, ivyo bishobora guteza abanyeshuri ndetse n'abigisha ingwara zivuye kw'isuku rike kandi nabo mukibano bashobora kwandukirwa.

Inzu yubakijije amatafari ahiye isize n'irangi ryera inkingi imaze kwononekara biboneka ko inzu imaze igihe kinini bisabwa ko yosubirwamwo kugira ngo ntizosenyukire ku bantu.

Rino shure rishaje akazu karyo kasugwumwe kamwe karabumotse, umwango ntabwo ukiriko, wari usize irangi ry'ubururu, abanyeshuri ntibagikoresha buno bwiherero kuberako ntabwo bugikora.

Ubwiherero bw'abahungu bakoresha baja kwihagarika hadakorewe isuku hasa nabi. Turakangurira abantu kuja bagirira isuku ahantu nkaha kuko hahurira abantu benshi. Iyo hadakorewe isuku hatuma abantu bagwara ingwara zitewe n'isuku rike.

Inzu yubakishije amatafari ahiye. Hejuru y'amadirisha hasize irangi ryera. Iruhande, har'itara, iruguruye yerekanako ari ubwiherero canke akazu ka surwumwe k'abahungu nk'uko icandiko kimanitse hejuru kivyerekana.

Ku kibuga c'ishure gikikijwe n'ibiti vyinshi abana bakiri bato bariko barimenyereza gukina umukino w'amaboko ni vyiza ko abakiri bato bijukira gukora sporo, kubera ko birinde ingwara.

Utuzu twa surwumwe biboneka ko ducafuye tutakorewe isuku, imiryango yatwo isize irangi igirabura n'impome iry'ubururu n'iryera , bisabwa ko abantu bahakorera isuku kugira ngo ntibaze bandure indwara ziva kw' isuku rike.

Ubwoihe rero canke utuzu twasi gumwe tw'abanyeshuri nk'uko bamwe bavyita dusize irangi ry'ubururu hamwe n'igera ku myango haca afyeko abana vyerekana aho umwumwe wese bivanye n'imba uri umuhungu canke umukobwa ushobora kwinjira.

Abakenyi b'ishure b'umukino w'amaboko wa basikete bageze ku kibuga bagire batangura imyimenyerezo bariko baritegurira umukino bazohuramwo n'abandi banyeshure bo kw'ishure yo mu gisagara ca bujumbura.

Inyuma y'ishure hari ikibuga co kwimenyereza umukino w'amaboko wa basikete gifasha abanyeshure kwinezereza gukora imyitozo ngorora mubiri mu minsi yakaruhuko ndetse no mugihe ca wikende.

Iyi n'inyubako yo kwa muganga ,yubakisije amatafar'ahiye, imiryango yera n'irangi ryera hejuru y'umuryango , yerekana aho abagabo bashobora kwinjira bagiye kwihagarika.

Inyubako y'ishure yubakeshije amatafari ahiye. Hejuru y'amadirisha hasize irangi ryera. Ku muryango handitse ivyandiko vyerekana yuko hari akazu kasurwumwe k'abagore.

Abana b'abanyeshuri bagiye kwiga bariko barakinira mu kibuga giteyemwo ubwatsi gikikijwe n'ibiti vyinshi bitotaye. Inyuma yaho, baraza gusubira mw'ishure kubera ko amasaha azoba yageze.

Ikibuga co kwimenyereza umukino w'amaboko cubatse imbere y'ishure. Bene iyo mikino irafasha abanyeshure iyo bari mu karuhuko canke iyo barangije kwiga kuko bibafasha kunonora imitsi bakagira amagara meza ndetse bakaja gusubiramwo amasomo bameze neza batekanye.

Ishure ryiza cane rishasha ipakishije amabati asa n'icatsi gitoto imbere yaryo hari ikibuga abanyeshure bimenyereza ko gukina umupira w'amaboko wa basikete ibiti n'amashurwe meza cane.

Abana bariko bariga mw'ishure, ariko basohotse kugira ngo barorere urukino rw'amaboko bagenzi babo bariko barakina. Iryo shure ryabo rikikijwe n'ibiti vyinshi bitanga kayaga kandi amashure yabo yubakishijwe amatafari ahiye.

Iruhande y'inzu nini isize ibara ry'umuhondo hari ibikoresho vyo gukoropa bishika bitandatu iruhande hari ahantu abantu bakarabira hasa n'ahatagikora kubera ko uravye neza hariho ivumbi.

Abanyeshuri b'abakobwa bo ku mashuri y'uburaro bicaye hamwe ku munsi w'akaruhuko, batera inkuru bakina bongera batwenga. Inyuma yaho hari ivyatsi n'ibiti vyinshi bitotahaye.

Ubwiherero bw'abahungu biboneka ko budakorerwa isuku bumaze kubononekara uri nyuma y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye n'ibararyirabura hakaba hari n'ibiti birebire vyinshi n'ubwatsi.

Abanyeshure bamwe barangije kwiga bacabaja ku inonora imitsi bakina umukino w'amaboko har abandi ariko bariko bariterera inkuru batashoboye gukora siporo inyuma y'iryo shure hari ibiti vyinshi.

Imbere y'ishure rito ryubakijwe amatafara aturiye, n'amabati meza ,har' ikibuga abana bimenyerezako gukina umupira w'amaguru ,gifise igiti c'izamu kiriko amabara atukura n'ayandi yera.

Ivyumba vy'ubwiherero vy'abanyeshuri bisize irange ry'umuhondo abanyeshuri bose barigishijwe yuko iyo bavuye mu kazi uka si ugumwe bategerezwa gukaraba neza intoke n'amazi n'isabuni, kandi bagakomeza kugira isuku.

Kuri kino kigo c'ishure bakoresheje uburyo butamenyerewe mu kwerekana aho umwe wese atumbera igihe agiye gukoresha akazu ka surwumwe aho gukwerekana aho umuhungu cangwa umukobwa atumbera babyanditse ahubwo bo bakoresheje ibicapo.

Ikibuga kiri inyuma y'ishure co kwimenyereza umukino w'amaboko wa basikete. Ishure risize irangi ry'icatsi. Abanyeshure iyo barangije kwiga bashobora kuza gukina mu kwinezereza no kunonora imitsi.

Utuzu twa si ugumwe tw'abanyeshure dufise umwanda n'ubwo aheshi usanga bimeze gutya ni vyiza ko abantu bigishwako kugira isuku ari vyiza na canecane ahari ubwihe rero abantu bahuriramwo ari benshi.

Ahantu hakunda guhurira abantu benshi nko kw'isoko kw'ishure kw'ivuriro, ndetse no ku masengero hakunda kugira ivyumba vy'ubwihe rero bitandukanye ku bagabo no ku bagore ni vyiza ko iyo abantu bahejeje gukoresha okazi uka si ugumwe baca bakaraba neza n'isabuni.

Abahungu bariko barakina umukino w'amaboko wa basikete bamwe bambaye umwambaro w'icatsi kibisi abandi utukura abanyeshuri bagenzi babo bariko barabarorera bahagaze imbere y'amashure.

Ibi bikoresho vyo gukoropa bibitse hano hantu bimwe vyarashaje ibindi biracakora, iruhande hari umwanda aho abantu bakarabira harononekaye kubera ko batakiyakoresha nta muntu akihaza.

Abagabo batatu harimwo uwambaye umupira wera n'uwambaye uwirabura hamwe n'uw'ubururu, bariko barakina umukino w'amaboko. Iruhande ya bo hari giti kinini gifise amababi atotaye, inyuma naho hari abana bariko bararorera uko bakina.

Abana basa n'abakuze bariko bimenyereza gukina umupira w'amaguru, bari mu kibuga giteyemwo ubwatsi butotahaye cane, impande hari inzira ntoya kandi hari biti vyinshi vy'ubwoko bwinshi.

Iyo inyubako itagikoreshwa akenshi icitangura kubomagurika ni yo mpamvu iyi mubona, ariko imeze, kandi n'inyuma yaho hamaze kumera agashamba ni co cerekana yuko ahantu abantu batakiba haca hononekara.

Ubwiherero bw'ikigo c'ishure bucafuye. Ni vyiza ko ahantu hahurira abana benshi bashobora kwandura ingwara, hakorerwa isuku. Ivyo birasabwa abavyeyi n'abanyeshure kugirango bavyijukire cane.

Ikibuga abakiri bato bakoresha mu kwimenyereza gukina umupira wa vore canke kunonora imitsi gikikijwe n'ahantu hateye ubwatsi butotahaye n'ibiti vyiza hirya hari nzu zihubatse.

Abanyeshuri basohotse kuruhuka bamwe bariko barakina abandi bariko bararorera ikigo Cabo kiri ahantu hameze neza hari ibiti vyinshi ndetse bafise n'ikibuga co gukinira ko gisa neza kandi giteguye.

Aho abanyeshure b'abahungu bihagarika, ariko ntabwo hasa neza ni vyiza ko na be nyene bigishwa yuko kugira isuku y'ubwihe rero ari vyiza, kuko birinda kwandura ingwara ziterwa n'isuku rite.

Muganga ariko arakora ubushakashatsi. Imbere yiwe har'imashini nyabwonko, n'imiti myinshi. Urupapuro ariko arandikako runini. Yambaye ibikingira intoki n'amarori akinga izuba.

Inzu abanyeshure bakoreramwo ivyo ubushakashatsi irimwo ibikoresho vyinshi bigezweho bibiswe mu buryo bwiza kugira ngo ntivyononekare abanyeshure iyo bashaka kuza kunoganza ivyo bize mw'ishure ni ho baza gukorera.

Abanyeshuri babiri bicaye mu nzu ikorerwamwo ubushakashatsi bambaye amataburiya n'ubufukamunwa, bariko barasoma ku ducupa turimwo imiti ikoreshwa muri ubwo bushakashatsi.

Icumba c'inzu gisize iranga rera agatebe gatoya utubati dufunguye ku meza imbere hari ivyuma vyinshi biboneka yuko ari abanyeshure bigaimyuga bayigamwo babiteretseho.

inyubako yubakishijwe amatafari ahiye asa neza uriko imiringoti ijana amazi umwe urera uwundi usa n'icatsi kibisi hepfo hari amakaro yera kandi asa neza cane

Hano hapanze uducupa twishi biboneka ko turimwo imiti. Turera, dufise imifuniko y'umuhondo, utundi iy'ubururu n'iyitukura. Twibaza ko ari vyabindi bakunda kuvuga ko ari imiti y'ikirundi ariko nibyo twibajije, ntawabidusobanuriye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ,umuryango usize irangi rishaka kwera ,n'amadirisha y'ibiyo biboneka yuko ari ikigo c'ishure, ariko umuryango urafunze nta banyeshuri barimwo batashe.

Abana bariko barakora ubushakashatsi hamwe n'umwigisha wabo mu rwego bwo kunoganza ivyo bize mwishure ivyo bifasha abanyeshure kuzosohoka baciye ubwenge kwisoko ry'akazi kuko ari vyo bikenegwa cane.

Inzu y'ishure yubakishije amatafara ahiye amadirisha ashaka kwera, amakaro yera ifise kizimya mwoto abanyeshuri bahaca bahaca banezerewe kuberako hafise isuku ryinshi cane.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubushakashatsi, bamaze imisi bigira mu nzu yo kwimenyereza, kugira ngo banoganze ivyo biga. Bambara ibikingira umunwa ndetse n'intoke, kugira ngo imiti bavanga itabazanira ingaruka mbi.

Mu nzu yo gukoreramwo ubushakashatsi, umwigisha yajanye abanyeshuri kubereka ivyo bamaze kwiga mw'ishure. Bambaye ubufukamunwa kandi bari mu nzu nziza isa neza ifise irangi ryera.

Umugabo yifashe neza yambaye ishati y'igitenge agapira kera n'amarore imbere yiwe hari uwuboneka umutwe, ariko arakurikirana uwuriko aramwigisha ivyo guteranya amatara, kandi yabanje kuvyandika ku kibaho.

inzu abanyeshuri bo muri kaminuza biga ivyo ubuhinga bakorera m'ubushakashatsi bayiteguye neza ivyuma baza gukoresha biteretse hejuru kuma meza ni baza barashika batangura gukora neza bihuse

Abanyeshuri bo mugisata c'ubuhinga bari munzu yo kwimenyereza bita raboratware. Bose hamwe n'umwigisha wabo bambaye itaburiya zera munzu isa neza ikikijwe n'ibiti kandi n'amadirisha meza cane atanga akayaga.

Inzu nziza yerekana ubwiherero bugezweho bw'ahantu hahurira abantu benshi kuko imbere yo kuva canke kuja mu bwiherero hari ahantu banza gushikira hari iravabo ushobora gukarabiramwo ni mu buryo bwo kugira isuku mu gihe umuntu avuye kwiherera.

Mu nzu ishingura ibitabo kugira ngo abanyeshure biyungur' ubumenyi ,ibitabo bipanze neza ,yubatse n'amatafari ahiye, irimw'akabati gashobora kubika vyinshi bishoboka ,kandi bimeze neza.

muri iki cumba harimwo ibikoresho bitari bike ariko ahanini cyagenewe kubika bitabo hariho ibipanze neza kuva hasi gushika hejuru hariho ibiri mu bikaruto hari matera hari ibikoresho vyo kubika imyanda n'agakoresho ko kuvoma amazi

Ibigo vy'amashuri vyinshi ayisumbuye na mato mato biragira inzu y'ibitabo kugirango bimenyereza abanyeshure gusoma kuko iyo umunyeshure adasomye ibitabo ntabwo amenya ubwenge biranavugwa yuko ubwenge buva mu gusoma ibitabo.

Ikarata abanyeshuri bakoresha mu kwiga zimanitse hamwe ku ruhome iyo umwigisha ashatse kuzikoresha amanuramwo iyo ashaka akayimanika imbere y'abanyeshuri akabereka ibihimba bigize na bo bakagarageza kubifata mu mutwi.

Icumba gipanzemwo ibitabo vyinshi vyo gusoma. Hejuru hamanitse ikarata abana bigirako. Nivyiza yuko abantu bamenyera gusoma kubera ko ubwenge buva mu bitabo. Ariko abantu b'ubu ntibagikunda kuja gusoma ibitabo.

Mu cumba canje nateguye kubikamwo ibitabo ndabipanga neza kugirango ngiye kuronderamwo ico nsoma ndagitore vyihuse kandi ndagerageza kukigirira isuku nk'uko bigaragara neza.

Abigisha mu kwigisha abanyeshure ibihimba bigize umubiri n'ingene ukora bakoresha ikarata bicafyeko maze bakayimanika imbere y'abanyeshure na bo bakimenyereza kubicapa bongera banavyandika.

inzu y'ibitabo abanyeshuri bashobora kugenda gusoma kugira ngo biyungure ubumenyi ibitabo bibabipanze neza ku ruhande rumwe kugira ngo vyorohere ushaka gusoma kubitora hari naho abanyeshuri bashobora kwicara bariko barasoma

Icumba c'inzu cubakishijwe amatafari ahiye, harimwo imeza yavunaguritse isa n'iyishaje, musi hakaba ibintu vy'ibicafu biri mu gikarato, bigaragara yuko hano hantu ata bantu bakoresha.

Abanyeshure benshi bambaye umwambaro wa iniforme wo mu ibara rya kaki bahagaze ku ibendera ry'igihugu hari umwe ari mbere yabo ariko arabafotora munsi yabo hari giti kinini gitotahaye.

Ku kibaho co mw' isomero, umwigish'arik' arigisha ingero z'uburebure abanyeshuri, ni ivyerekana ukw' ikintu kireha y'aba umuntu, igiti, ibarabara, eka ibintu vyose ,kuva kuri kirometero kugera kuri santimetero.

Inzu ntoya ihubakishije amatafari ahiye isiz iranga ryera n'iry'ubururu ikaba isakaja amabati harguru yayo hari umugabo yambaye impuzu z'ubururu igaragara nk'uko yehoba arakazu ka sugumwe k'ishure.

Abana bo mu mashuri matomato bariga guharura mu congereza mu gifaransa eka no mu zindi ndimi muri rino shuri ryiza n'intebe zimeze neza, kuko ibaho handitse guharura kuva kuri rimwe gushika kwijana.

Mu kigo c'amashure mato mato, abana bakeyi bicaye hanze, bariko baraganira. Ababikira b'abayobozi babo bariko baratembera hanze. Hirya hari inkwi batekesha ivyokurya vy'abanyeshure.

nishure rishaje hejuru ku mabati hamaze gutoboka ndetse n'intebe abanyeshure bicarako zimaze gutangura kuvunagurika imvura iguye ishobora kunyagira abanyeshure kandi n'izuba ryatse rishobora kubababaza

Uruhome rw'ishure risize irangi rishaka gusa n'umuhondo amadirisha y'ibiyo hejuru hamanitse inkengeri abanyeshure bavuza iyo bashaka gutaha canke iyo bashaka kuja gukina umwigisha abwira umunyeshure akaja gusona.

amashure afise amasomero menshi imbere yayo hari imbuga itose biboneka ko imvura ihejeje kugwa inyuma y'amashure hari ibiti vyinshi bimeze nk'ishamba bibonekamwo igipfungu cinshi kuko ikirere gisa nabi

ku bigo vy'amashure henshi iyo abana bagomba gutaha abavyeyi babo barazana ama modoka kubatora bayaparika iruhande y'ishure bakarindira ko basohoka maze umumwe wese akarindira umwana wiwe akamuhitana akamutwara

Isomero ry'ishure rishaje abana bicara nabi ibi birabangamira abanyeshure, kuko iyo imvuriguye irabanyagira n'izuba rya kana ryo rikabakira rero tugasaba ko aba bijejwe go kwitwararika rino shure.

Ku kibuga kinini har'intebe abanyeshuri bicarako zipanze hanze, umuntu yovugako arizo bazanye kugira ngo zisubirize izavunitse canke kongereza kubera ko abanyeshure batera baba benshi, inyuma yazo har'imodoka.

Inzu y'ibitabo abanyeshuri bashobora gukoresha mu kwimenyereza no mu kwiyungura ubwenge yubatse neza, irimwo amameza meza n'intebe bashobora kwicarako ari bane bane, baratora ibitabo bakabisoma bahegeje bakabisubizayo.

Akameza kagezweho abanyeshure bashirako ibikoresho vyo kw'ishure hariho amakaye, impapuro zo kwandikako, aho bapanga amakaramu n'ibindi vyose bakoresha mu kwandika. Eka ntiworaba hasa neza.

Mu mashure y'abana bakiri bato yo kwimenyereza bita materinere abigisha bakoresha ibicapo mu gusobanurira abana abo bana baraba ibicapo maze bagasubiramwo amajambo yanditse umwigisha aberetse.

Ishure rimaze gusaza ryubakishijwe amatafari ahiye risize irangi ryera hejuru y'amadirisha. Uriko uraca imbere y'aryo hari ahantu uduga ingazi, imbere y'aryo hari ikibuga n'ibiti.

Abanyeshure bambaye umwambaro wa kaki bariko barakora ibibazo bicaye mwishure ryubakishije amatafari ahiye amadirisha asize irangi risa n'ubururu umwigisha wabo ariko araraba uko bakora ahagaze inyuma yabo.

Ishuri ribonekamwo intebe imwe abanyeshure bicara ko n'akabati k'ubururu babikamwo ibitabo urukuta nk'ibaho ku ruhande rw'ububamfu handitse indome abana bo mu wa kabiri biga n'iza ndome bita imperekerana.

Ishure rigaragara ata banyeshuri barimwo. Ririmwo intebe nziza z'imbaho n'ivyuma. Imbere har'ikibaho kinini, umwigisha yigishirizako. Nta banyeshuri barimwo kuko batashe bazogaruka ejo.

Inzu umuyobozi akoreramwo, yubakishije amatafari ahiye, umuryango usize amarangi yera. Ivyandiko biri hejuru y'umuryango vyerekana igikoregwamwo vyanditse mw'ibara ry'irabura.

Iruhande y'ishure harateguwe ahantu abashitsi bashobora gusiga imodoka zabo mu gihe baje kuraba abanyeshuri n'abigisha bashobora kuza kwigisha bafise imodoka zabo bashobora kuzihasiga nta kibazo.

Mu kigo c'amashure mato mato, abanyeshuri basohotse bari gukina. umwana umwe ariko ararya uruvuma, abandi bariko bararorera. Amashure yubakishije amabati mashasha, ariko iruhande hari iyindi nzu imwe, yubakishije amategura.

Inyubako y'ishure yubakishije amabati atukura rikikijwe n'ibiti vyinshi imbere hari ikibuga kinini abanyeshuri bakinirako giteyeko ubwatsi, ariko uruhande rumwe ruramaze kuranduka.

Inzu nini isize irangi ryera n'iryirabura, n'amabati meza akomeye, hejuru har'ikirere ciza c'ubururu n'ibicu bikeye bike ,vyerekana yuko atamvura ihav'irwa.

Iri n'ishure ryigisha abana bakiri bato bimenyereza kuko hari ibikoresho bibafasha gukina iyo baruhutse. Hakikijwe n'ikibuga giteyeko ubwatsi butotahaye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ,ifis' amabati yera ,imbere yayo hari intebe abantu bicarako ,isima yayo isima yayo isa n'agahama, impome zayo zera ,hejuru hari ivyandiko bitukura, vyerekana aho umuntu aca mu kwinjira.

Abanyeshuri babiri umuhungu n'umukobwa bariko baca ku kibuga c'iryoshure baja kwinjira iruhande hari imodoka inzu yayetaje n'ibiti vyo amashurwe birikikije.

Ishure rinini ryagutse rifise amasomero menshi ryubakishije amatafari ahiye amabati yera amadirisha asize irangi ry'ubururu imbere yayo hari amashurwe n'ikibuga imvura yaguye hasi haratose.

Imodoka iriko iraca mukabarabara gatoya, kamaze kumeramwo ivyatsi, gakikijwe n'amazu menshi yubakishije amatafari ahiye hamwe n'amabati atukura, imbere yayo hari ibiti vy'amashugwe vyinshi.

Icumba umuyobozi akoreramwo, harimwo imeza ishashe kw'igitambara c'ubururu, imashine nyabwonko, impapuro zanditseko, agacupa karimwo umuti wo gukaraba mu ntoki, eka n'ibitabo akoresha.

Umuntu yereka aragendera kw'ikinga iyumvise izuba ari mwishe, maze yugama musi y'igiti kinini gifise amababi menshi iruhande hari nzu ivise umwango usize iranga iritukura, ariko rishaje biboneka ko nta bantu bakibamwo.

Ibido y'amaritiro mirongo ibiri irimwo amazi iteretse hasi kw'isima, kera turikire abana iyo wava ku ishure ugashobora kuja kuvoma ukoresheje kino gikoresho waboneka yuko wakuze umaze kugira inguvu.

Umwigisha avyibushe ari mbere y'abanyeshure ariko arabigisha ikirundi gucagagura ijambo ubukene. Arababwira bagasubiramwo ivyo yavuze. Mu kubigisha abereka akoresheje agati k'umuhondo afise mu ntoke.

Inzu ndende zine, zibiri zisize irangi ryera n'iyindi iri hagati yubakeshije amatafari ahiye iriko n'amabati asa n'ayashaje, imbere yazo hari igiti gifise amababi atotahaye n'ikibuga kirimwo ubwatsi ariko burimwo umwanda.

Turi ku kagoroba imbere y'inyubako nziza iriko irubakwa igeretse kabiri hahagaze imodoka yera impande yayo hari akazu kera kabika ibikoresho inyuma hari urumuri rw'itara rimurika.

Ishure risa neza rifise amabati atukura impome zisize irangi ry'umuhondo imbere yaryo hari ibiti vy'amashugwe bihateye n'ubwatsi hari n'impene iriko irarisha imbere yaho.

Abanyeshuri bo mumashuri mato mato kuva mumwaka wa kabiri basanzwe biga ibiharuro biga gusoma kuva ku busa gushika ku gihumbi biga guteranya gukuramwo kugwiza ndetse no kugabura ivyo bibafasha kumenya ibiharuro.

Utwana tubiri turiko turaja kw'ishure twambaye iniforome dufatanye ku rutugu biboneka ko ari utugenzi dukundana, dufise isakoshi z'ibitenge kandi twambaye amasogisi turiko turaca mwibarabara ry'ibivu.

Abashakashatsi mu vy'uburimwi n'ubworozi barerekana ubwoko butatu bw'isi ndimwa. Ivyo bifasha abarimyi n'aborozi kugira ngo bategure isi yabo na cane cane ko muri ino minsi, isi ikeneye ifumbire ryishi kugira ngo ivyo bateye bimere neza.

Ikigo c'ishure gifise amasomero meza asize amarangi atukura n'ayera, amabati meza. Harimwo intebe nziza z'imbaho n'ivyuma abanyeshuri bashobora kwicarako. Rifise isuku cane.

Abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure wa kaki, bariko barakina ku kibuga. Barindiriye ko baza gusubira mw'ishure niyo abigisha babahamagara, ishure ryabo rikikijwe n'ibiti vyinshi kandi bitotahaye cane.

Akayira gatoya gasizisima gaca hagati y'ibiti vyinshi n'ibitoki icapa gisize irangi ry'ubururu umugabo ahagaze imbere yaho biboneka yuko ari ikigo c'ishure ciza.

Ibitabo vyo gusoma bitatu vyanditse ko ari vyo umwaka wa gatanu biri ku meza biratondetse. Bifise amabara ku gifuniko y'icatsi kibisi, ayera, n'ayatukura.

Abantu bariko baragenda batambuka mu kabarabara k'ibivu, bamwe bafise udusakoshe ku rutugu, nta modoka zihari bariko baca impande y'amazu akikijwe n'ibiti birebire vyiza, ikirere kirimwo ibicu vyera.

Abana bari baje gukina mu kigo c'ishure abavyeyi babo baje kubatora batondetse imodoka imbere y'ikigo c'ishure umwe wese ararindiriye ko abona umwana wiwe kugira ngo amutahane muhira.

Mw'ishure riboneka ko rishaje nisima yatanguye kumenagurika no kubononekara harimwo intebe zishaje abanyeshure bamaze kwandikako intebe y'inyuma hariko agasa koshi hirya hari ivyuma bisize ibararyirabura.

Iri shuri ryubakishije amatafarahiye ifise umwango usize ibe araryagahama ryanditseko uwa kabiri a iyo abanyeshuri ari benshi barabaca mu migwi kugira ngo bariko bariga ntibige bagundana.

Umwigisha yarungitse umunyeshuri ngo aje ku kibaho gukora ibiharuro. Ngo indwi kugwiza indwi bingana mirongo ine n'icenda. Umwana yabihegeje ariko yandika ngo mirongo ine n'icenda guteranya rimwe ntaratora ko bingana mirongo itanu.

Ikigo c'ishure gifise ubwiherero bwinshi bufise imiryango isize amarangi y'ubururu abanyeshure barahanditseko amabati arera afise ivyuma bisize ibara ritukura.

ikigo k'inini kirimwo amazu maremare asize irangi ryera n'amabati atukura nta bantu bakirimwo ariko harimwo ivyatsi abantu bakwiye kubakorera isuku kugira ngo abahaba bamerwe neza

Kera tukiri abana twiga mu mashure mato mato, dushatse gukina umupira, twafata amashashe n'ibifuko tukabibangamwo umupira wo gukina. Wasanga abana benshi bazi gukora imipira bene iyo kandi bakaryohegwa bariko barayikina.

amazu manini atonze ku murongo amwe asize irangi ryera n'amabati atukura yandi yubakishijwe amatafari ahiye imbere yayo hari giti gitotahaye n'ubwatsi ariko burimwo ibipapuro abantu batamwo

Iyi nzu nini yubakishije amatafari ahiye itarashigwako imiryango ishobora kuba ari ikigo c'ishure kuko imbere yayo barubatse n'ikibuga abanyeshuri bazokwimenyerezako umukino w'amaboko wa basikete.

Mw'isomero ryo kuri rino shure ku kibaho umwigisha ariko yigisha abanyeshure abantu bagize umuryango, yanditse mu majambo y'igifaransa avuga ati, umuryango ugizwe na bande, ugizwe na papa na mama hamwe n'abana.

Ikigo c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye n'amabati asize irangi ry'ubururu, inyuma yaryo hari ibiti, ariko imbere hari abanyeshure bamwe bamwe bariko baragendagenda, abandi bamaze gutaha.

Turi kw'isaha zine n'iminota mirongo itatu abana bo kw' ishure ritoya basohotse gukina. Ariko ako karuhuko kazakumara iminota cumi n'itanu ,inyuma y'iyo minota abigisha baraza kubahamagara basubire mw' ishure biga amasaha abiri, inyuma y'ayo masaha baraza gutaha.

Inyubako y'ishure rishaje rizitije uruzitiro rw'intsinga, imbere yaryo hari ikibuga abanyeshuri bakiniramwo giteyemwo ubwatsi, hari uruhande ariko ata bwatsi burimwo.

Kuko ibaho umwigisha yasigiye abanyeshuri ivyo bakora haranditse ngo kora umwimenyerezo icenda guteranya rimwe guteranya indwi bingana cumi guteranya indwi bikangana cumi n'indwi.

Iki ni cumba abanyeshuri babanza gusengeramwo iyo bahijije ivyikwa ku mugoroba hari meza ishashe ko ibitambara vyera n'ubururu hejuru harifoto iyerekana umupadiri ita irisha iruguruye.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye amadirisha yasize amarangi yera n'amarangi y'ubururu hasi isima yatanguye kumenagurika imbere y'ishure hari intebe abanyeshuri bashobora kuba baruhukiyeko.

isomero ry'ikigo c'ishure risa neza, risa nk'aho rikiri rishasha. Ririmwo intebe zikomeye zikozwe mu vyuma, n'imbaho zisa neza, ikibaho kiracameze neza kandi n'uruhome rusize irangi ryera.

Hano umwigisha yigisha abana bato, yashize ku ruhome ibikoresh' akoresha mu kwigisha abana kugira ngo batahure ibikoresho mu congereza ,yashizeho ikoti, ipantaro ,akantu bambara mw' izosi ,ishati ndetse n'ibindi bijanye n'impuzu.

Isomero ry'ishure rinini ririmwo intebe nziza zikira inshasha, ariko abanyeshure bamaze kuzandikako isima isa n'agahama, ariko inkuta no hejuru hasize iranga iryera risa neza cane.

Inzu nini nziza yo kubamwo isize irangi ry'umuhondo n'amabati atukura, imbere y'ayo hari ibiti vy'amashurwe n'ubwatsi buri mu kibuga busa neza, butotahaye cane.

Muri iki cumba c'ishuri harimwo abanyeshuri benshi bicaye begeranye bambaye iniforume zera n'izirabura umwigisha ari mbere yabo yabasavye kuduza ibitabo vyabo kandi ni ko babikoze.

Inzu yo mw'ishuri ry'uburaro abanyeshuri bafunguriramwo risiza amarango imeza mashasha ayera n'ayatukura intebe nziza z'ubururu, kandi n'igisenge cera abanyeshuri ntibaraza gufungura baracari kwiga mw'ishuri.

Muriri somero ry'ishuri rikuru ,hari imeza n'intebe umwigisha yicarako hirya hari intebe y'abanyeshuri ,har'amadirisha afunguye kugira ngo hinjir'akayaga, ishure ryubakishijwe matafar' ahiye.

Inyubako imeze nk'ishure yubakishije amatafari ahiye, amadirisha afunguye, hasi hasize isima, imeza zibiri n'intebe nivyo birimwo, nta muntu n'umwe arimwo, twibaza yuko abanyeshuri basohotse.

Abana b'abanyeshure biga kuri kino kigo c'amashuri mato mato nayo kwimenyereza baratashe, abavyeyi baje gutora abana babo hari imodoka ya bisi ibarindiriye kugira ngo ice ibatahana muhira.

icumba c'ishure abanyeshure bigiramwo haboneka ko ari mw'ijoro kandi nta matara abonesha harimwo intebe nyinshi zitonze zirabana nta banyeshuri barimwo twibaza ko batashe kuko burije

icumba kinini kibitsemwo ibitabo vyo gusoma biri kuma etagere harimwo imeza n'intebe basomera ko impome zisa n'umuhondo zimanitse ko ibishushanyo vyinshi harashajije kandi harasharijwe

Ni hano hari biro vy'umuyobozi w'ishuri umuryango uruguruye hejuru hari capa cerekana yuko ariho umuyobozi akorera igihe cose umunyeshuri amukeneye araza akamurondera akadodora kuberako haruguruye.

Umuntu afise kinga agenderako yugamye munsi y'igiti kinini gifise amababi menshi gitanga agatutu iruhande hari umwango usize ibara ritukura ucafyeko ibintu vyinshi abana bagiye bandikako.

Uruzitiro rw'ishure ryigamwo abanyeshure bo mu mashure mato mato n'ayabo kwimenyereza. Hari icapa kiherekana. Abanyeshure bamwe batanguye gusohoka, imbere yaho hari imodoka y'umuvyeyi arindiriye gutahana umwana wiwe.

Icumba c'ishure c'abana bato kirimwa imeza n'intebe ziri mu mabara atandukanye harimwo izo ubururu izitukura n'izindi z'icatsi kibise ikibaho na co nyene gisize ibara ry'icatsi gitoto.

Abagabo babiri bicaye neza bariko bakoresha imashini nyabwongo umwe yuguruye isanamu yo ku rubuga ngurukana bumenyi imbere yiwe hari agakaye n'i karamu bicaye batekanye ntibariko baraganira.

Abana b'abanyeshuri bariko barataha bava mu kigo baciye mu kabarabara karI inyuma y'ishuri hirya yako hari uduti dutoya tw'amashugwe hari n'ikibuga giteyemwo ubwatsi n'inzu zihakikije.

Abana babiri bambaye umwambaro w'ishure , hasi ibara rya kaki hejuru iry'ubururu, inyuma yabo hari umwana yambaye umupira utukura afise n'agasakoshe k'igitenge ,umwana w'imbere yikoreye ibase.

Ikibuga kinini cagutse kirimwo umusenyi n'utubuye dutoduto ni co kiri mbere yari no shure hejuru hari ikirere c'ubururu n'ibicu vyiza bigaragaza ko nta mvura ihava irwa.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifise amagiriyaje asize irangi ryera n'ahandi ku ruhande hasize irangi ry'ubururu imbere yayo hari intebe hakaba n'ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo imbere yayo.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye n'amabati yera. Hari akayira abanyeshure bacamwo kandi gasakaye, hejuru y'aho hari igiti gifise amababi atotahaye n'akabuga karimwo ubwatsi busa neza.

Isomero ry'abanyeshure ariko rishaje, isima iramaze kwononekara ariko intebe ziracameze neza, inyuma hari akabati umwigisha ashobora kubikamwo ibitabo vy'abanyeshuri kugirango ntivyononekare.

Inyubako y'ishure rinini ryiza ry'abana bakiri bato ryubakishijwe amatafari ahiye, kandi rigeretse kabiri risize amarangi yera na yo icatsi kibisi imbere yaryo hari igiti kinini n'ibikinisho vy'abana.

Mugitondo hakiri kare kuri kino kigo c'ishure, abanyeshure bahiga bambaye umwambaro wa kaki bahurira ku giti c'idarapo kugira ngo baduze ibendera, inyuma yaho baraheza bakinjira mw'ishure bagatangura ivyigwa.

Mu kwigisha abana gusoma abigisha bategura impapuro canke utundi tuntu twanditseko ibiharuro umwana akamenya gusoma ngo rimwe kabiri, gatatu kane gatanu gatandatu indwi, umunani, icenda gushika kwicumi n'ibindi.

Ikigo c'ishure ritoya, rikikijwe n'ibitoke n'ivyatsi vyinshi. Amabati yaryo aratukura kandi ryubakishijwe amatafari ahiye. Abana bariko barataha, barasohotse.

Abanyeshure bo muri kino kigo c'ishure bageze mu mwanya wo kuruhuka, bariko barakina, bamwe bari ukwabo abakobwa n'abahungu mu tugwi tugwi, hari abatera inkuru bagatwenga; bitegurira ko mu mwanya baza gusubira mw'ishure.

Ikibaho co mw'isomero ry'ishure canditseho indome zimperekeranya za mpena bwe umwigisha, ariko arigisha abanyeshure kugira ngo bamenye kwandika no gusoma ikirundi yabandikiye kukibaho amajambo arimwo izo mperekeranya.

Ibikoresho abanyeshure bakoresha mu kwiga ibiharuro harimwo isaha y'umuzingi ingana mwashi yera n'iyo umuhondo ivyo bikunda gukoreshwa n'abanyeshure mu kwiga ibiharuro kugira ngo babimenye neza.

Ikigo c'ishure jubakishijwe amatafare ahiye n'amabati meza mashasha imbere yayo hari ikibuga abanyeshure bakiniramwo, ariko nta banyeshure bahari haragaragara ngira ngo bazogarukejo batasha.

Imbere mu kigo c'ishure abana basohotse bariko barakina. Bamwe bambaye umwambaro w'ishure w'ubururu na kaki. Bari mu mirwi bariko baratera inkuru baganira batwenga abandi bariko bakina umupira.

Mu ishure ry'abana bato haba hamanitse ku mpome ibisharizo ibicapo abana bashobora kuraba haba hari n'ibikinisho intebe ziteguye neza n'amameza kandi abana bashobora kwiga bameze neza batekanye.

Inzu bafotoye hejuru ku mabati berekana yuko ishaje, kandi hariko n'imyanda ikikijwe n'ibiti birebire bitotahaye irya yaho hari inzu yayetaje isize amarangi yera, kandi yubakishijwe amatafari ahiye.

Abavyeyi benshi iyo bavuye ku kazi ku mugoroba baca ku bigo vy'amashure abana babo bigako kugira ngo babahitane babatahane hano ni ko vyagenze barabarindiriye mu kanya gatoya baraza gusohoka.

Inyubako y'ishure ndende yubatse mu buryo bwa etaje igeretse kabiri. Isize amarangi yera nay'ubururu, imiryango yayo niy'ivyuma, abantu barakunda rino shure.

Icumba c'ishure biboneka ko abanyeshure bahoze bigamwo ariko batagikoresha kubera yuko hasi isima yarabomaguritse intebe zaravunaguritse utubati twarasenyutse eka no hejuru koma bati haratobotse.

Ishure ry'abana bato rya etaje rigeretse kabiri risa neza, abana bafise ibikinisho vyabo. Imbere yaryo hari giti c'umukaratusi gisa neza gifise amababi atotaye cane kandi abana bariko barakinira hafi yaco.

Icumba abanyeshure bigiramwo gisize amarangi atukura nay'umuhondo, kirimwo intebe nziza zikozwe mu mbaho no mu biti. Abanyeshure batashe ntabarimwo. Ku kibaho, umwigisha yasize abandikiye ivyandiko.

Abagabo bahagaze imbere y'u rupangu rwubakishije amatafari ahiye hejuru hari umugabo biboneka ko ari umusekirite, ariko acunga umutekano mu muryango w'amagiri yaje ni wo bahagaze imbere nta bwo barashobora kwinjira.

Umwigisha w'igifaransa muri rino shure yasize ahaye umwimenyerezo abanyeshuri yagiye ariko bo basigaye barakora kandi ntibemerewe kuvuga cane kubera ko bituma basamara.

Ishure rinini ryubakishije amatafari ahiye rifise imirongo isize irangi ryera inyuma yaryo hari abakobwa babiri bariko baratambuka ku kibuga abantu bimenyerereza ko gukina umupira w'amaboko gikikijwe n'ibiti.

Inyubakwa yishure nziza yubakishije amatafari ahiye ikikijwe n'ibiti vyinshi ifise amabati atukura, imbere yaho hari ikibuga abanyeshuri bakiniramwo hahagazemwo abanyeshuri batatu umukobwa n'abahungu babiri.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu mu mashure mato, barika gusoma isaha. Ni yo mpamvu umwigisha yabibandikiye ku bipapuro, arabimanika aho umwe wese ashobora kubisoma akaza arimenyereza.

Abantu canke abanyeshuri bafise ubumuga bwo kutavuga, biga bakoresheje ibimenyetso. N'ikimenyetso cerekana yuko abantu bose bakeneye kwitabwaho mu budasa bwabo n'ubwo hoba hari ivyo badashoboye.

Ibarabara ry'ibivu ririmwo utubuye dutoduto twera turi ku murongo, igiti kinini kiri hirya, hino hari ikindi gitoya, inyuma y'aho hari inzu ifise amabati atukura.

Inzu y'inyubako y'ishure ya etaje igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye isize irangi ryera ku muryango no ku madirisha hasize irangi ritukura, imbere yayo hari ikibuga gito.

Icumba c'ishure ciza gisize amarangi atukura n'ayera, kirimwo intebe nziza abanyeshure bicarako z'imbaho ndetse n'ivyuma. Ariko uno munsi nta banyeshure baje mw'ishure.

Ishuri ryo kwimenyereza ry'abana bato ,ririmwo intebe n'utumeza twinshi, ariko tugufi dufasha abana kwicara neza ,zisize amarangi y'umuhondo, ubururu ,n'icatsi kibisi ,hari n'akameza k'umwigisha.

Muri kano kabati gashaje impapuro n'ibitabo bipanze mu buryo bubi, ben' aha hantu iy'ushatse kuja kuronderayo igitabo co gusoma birakugora ku kironga bisaba ngo ube wabipanze neza mu buryo buboneka ,kandi bworohereza umuntu ashaka kuronderamwo igitabo co gusoma.

Abantu benshi b'abagabo bahagaze imbere y'ikigo kiraba ibijanye n'uburovyi ca Rumonge . Imbere mu kigo hari ibendera ry'igihugu, hejuru haboneka umuntu acunze umutekano w'ikigo.

Inzu womenga ni iy'abanyeshure bigiramwo ariko yubatse mu buryo buteye ubwoba, ibiti, amahubahuba, ikibaho canditseko amajambo y'icongereza, intebe zitamenyerewe kandi zimeze nabi. Abana twibaza yuko badashobora kwigira muri rino shure.

Umwigisha avyibushe yambaye ishati irimwo amabara yera n'ayirabura, ariko arigisha abanyeshuri ikirundi, yanditse ku kibaho ngo: ubukene, arabereka gucagagura iryo jambo akoresha agati k'umuhondo.

ikigo kinini c'ishure gifise inyubako ya etaje igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye n'amabati yera isize irangi ryera imbere yaryo hari kibuga abanyeshuri bakiniramwo c'ibivu ariko nta bwatsi buteyemwo

Abanyeshure bari mu bibazo kandi iki nico ca nyuma, abanyeshure bahawe ikibazo co gucapa umwigisha yanditse kukibaho ati nimucape inzu, abanyeshure bose bariko barabikora kandi barazi gucapa.

Ibitabo bipanze neza ku murongo bifise amabara menshi hari ivyo ubururu ivyo icatsi kibisi hamwe n'ibitukura hari umunyeshure, ariko ararondera igitabo ashobora gusoma kugira ngo agerageze kwiyungura ubumenyi.

Abana b'abanyeshure bo mu mashure matoya bariko barava kw'ishure bambaye umwambaro ufise amabara ya kaki hepfo n'ubururu haruguru umwe ari hagati yikoreye umupira uwuri imbere na we afise ibase irimwo ibintu vyinshi.

Icumba gisizise ima rimaze gusaza imeza iteretsemwo umutaka utukura uri hasi ibikoresho vyo gukora fotokopi ibitabo biri mu tubati n'ibindi bikoresho vyinshi biri muri kino cumba ni vyiza cane.

Ubwiherero bw'inyubako y'ishure bwubakishije amatafari ahiye, amabati yera n'ivyuma vyo hejuru bisize irangi ritukura, imiryango isize ubururu hari ibiri yuguruye iyindi itatu irafunze.

Iri n'ishure riri hagati mugisagara ca bujumbura bujumbura ryaramuye abanyeshuri benshi bamwe bamaze kugera muzabukuru bamaze kuba n'abayobozi. Ikigaragara n'uko rishaje rikeneye kwitabwaho, inkuta ziramaze kwononekara ndetse n'isima irashaje.

Iri shure ryarashaje ryarononekaye, amabati hejuru yaratobaguritse ,n'isima yaratanguye kumenagurika intebe zarasadutse n'ikibaho ntigikora neza ,impome z'ishure na zonyene ntizisa neza

Inzu nini ya etaje y'ikigo c'ishure yubakishije amatafari ahiye iciyeko imirongo yera ivyuma biyifashe bisize irangi ry'ubururu ,imbere yaryo hari ibiti vyinshi n'ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo

Mw'ishure umwigisha yanditse kukibaho ikibazo yahaye abanyeshure, arabasomera amajambo na bo bakaza kuyandika ikibazo ca kabiri ni ukuza gucurukurura amajambo yanditse mu buryo bucuritse.

Ishure ryiza cane ryo mu kinindo ry'abana batoyi bimenyereza risize amabara y'umuhondo, kandi hateye amashurwe meza rikikujwe n'ibiti vyiza bifise amababi atotahaye cane.

Abana bavuye kw' ishure bambaye umwambaro w'ubururu baciye mu kabarabara k'ibivu kari hafi y'ikibuga giteyeko gazo hafi y'igiti inzu uruhome runini n'inzu nyinshi ziri kuruhande

Abana bari mw' ishure batariko baravuga, bariko bariga. Umwigisha wabo w'umugore yambaye ikanzu y'igitenge. Ariko arabasobanurira ibiharuro. Bamwe bavuga yuko batariko baravyumva neza kubera ko atariko arabasobanurira neza.

Muri iri shure abana bigiramwo intebe bicara ko ni nziza zikozwe mu rubaho rusa neza ndetse hasi n'ivyuma isima riracameze neza kandi n'urubaho rusa neza inkuta zisize amarangi meza yera.

Ishure ryiza cane risize irangi ritukura n'iry'umuhondo, imbere yaryo hari amashurwe atonze neza kandi akase. Kandi hari n'ibiti vyinshi vy'ishamba bitanga akayaga keza.

Muri iri shuri risize ibara ry'umuhondo umwigisha yanditse ku kibaho ko ariko arategurira abanyeshuri ibibazo aho abaha inyishu nyinshi maze bagatoramwo inyishu yo abanyeshuri bene ibi bibazo barabikunda kuko akenshi barabitora.

Icumba c'ishure cagutse kirimwo intebe nyinshi zimaze gusaza, isima imaze kwononekara n'urukuta narwo rusize irangi ryera. Ibi vyerekana yuko irishure rikeneye gusubigwamwo kugirango rise neza.

Icumba c'abanyeshuri bigiramwo kirimw'intebe z'imbaho zitonze zitatu zitatu inyuma hari ikibaho ariko nta banyeshuri barimwo twibaza ko batashe bazogaruka ejo.

Udupapuro n'utubaho abana bakiri bato bakoresha mu kwiga ibiharuro, bibafasha kumenya guharura kuko umwigisha abibereka bakabisoma bakongera bakamenya ku vyandika bo nyene.

Abana bakiri bato biga bakoresheje ibishusho n'ibicapa hano hacafyeko inzu imeza intebe igiti ikinga n'igikombe abana biga kubisubiramwo, ndetse no kubicapa we nyene ubwabo.

Icumba c'ishure kinini umuryango ufunguye intebe nziza abanyeshuri bicara ko zimbaho amadirisha y'ibiyo hejuru ku mabati hariho ibyuma bisize irangira itukura.

Ibitabo bitatu vy'abanyeshuri biri ku meza bifise amabara atukura ay'icatsi kibisi n'ayera n'abanyeshuri babikoresha kugira ngo biyungure ubumenyi basabwa kubifata neza kugira ngo ntivyononekare kuko n'abandi n'ivyo bazokoresha.

inzu ndende y'ishure abanyeshure bigamwo ifise ubwugamwo bunini bita ibaraza imbere yabwo hari ibishushanyo vyinshi vy'abana bashobora kwigira ko bimanitse bifise amabara menshi

Abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure bamwe batembera mu tuyira dukikije ikibuga giteyemwo ubwatsi abandi baraganira hateye amashurwe hari nzu nyinshi n'umunara.

Udutebe n'utumeza tugufi abana bicara ko dusize amabara y'umuhondo ubururu n'icyatsi kibisi hari ko ibaho umwigisha yandika ko kandi hari n'umuryango usize ibara ritukura.

Ikigo c'ishure cubakishije amatafari ahiye, ni kinini kuko harimwo na etaje igeretse kabiri, imbere yaho hari amashugwe ,n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo ,gifise n'ubwugamo abanyeshure bacamwo, mu gihe hari imvura.

Inzu isize irangira ishaka kwera, ifise imiryango y'ubururu, isima imaze gusaza, impande ku rukuta hari igipapuro canditseho ivyo abantu bashobora gusoma imbere yo kwinjira aho hantu.

Ibiyo vyidirisha ry'icumba umuyobozi w'ishure akoreramwo vyaramenaguritse yabaye ahimutse gato nta kigikoreramwo, kubera ko imvur iguye amazi yaramutera akonona impapuro n'ibindi bikoresho vy'ishure.

Inzu y'ishure yubatse impande y'ibiti abanyeshure batatu bariko baraganira bambaye umwambaro w'ubururu inyuma yaryo hari inzu ya etage iriko irubakwa ariko itarahera.

Inzu yubakishije amatafari aturiye yononekaye ariko isa niyarigikomeye, ikiboneka nuko yoba yarahiye kuko hasi hari ibintu bisa n'umunyota, ntituzi icoba caraturiye ino nzu kandi abantu barayihevye ntibakiyikoresha.

ishure rinini rifise amasomero menshi risize iranga ryera ryiza cane amabati asize iranga igicatsi rifise ikibuga kinini abanyeshuri bashobora gukinira ko gikikijwe n'ibiti vyinshi

Ishure ritoya rya Bugarama riri ahantu heza hatanga akayaga keza rimeze neza ariko ikigaragara ritanguye kumenagurika isima yaratanguye gusaza birasabwa ko abajejwe indero bokwiyumvira kurisubiramo.

Inzu yubakishije amatafari aturiye ariko iboneka ko ishaje ikirere ciza cane c'ubururu ibicu bike bike iruhande hari amashurwe n'ibyatsi biriko birahamera.

Icumba c'ishure gisa nabi abanyeshuri ntibagikubuye. Bigaragarako badaherutse kuhakora isuku, n'intebe ntihanaguye, n'urubaho ruriko ivyandiko vyinshi. Uruhome na rwo nyene ntabwo rusa neza.

Imbere mw' ishure bigaragara ko rishaje, impome zamaze kwononekara. Abana baraziharaguye, hejuru ku gisenge hari intsinga zigaragara, twizera ko abahajejwe bazogerageza gukingira abana kugirango izo nsinga ntizizobateze isanganya.

isomero ry'ishure risukuye ryubakishijwe amatafari ahiye, risize irangi ryera, igisenge naco gifise isuku n'intebe zirimwo zisa neza, abanyeshure batashe ntabahari.

Turi imbere y'uruzitiro rwishure rwubakishije amatafari aturiye rusize n'irangi ryera hari umunyeshure umwe w'umukobwa agiye gusohoka, rukikijwe n'ibiti birebire kimwe gifise amababi menshi atotaye gitanga agatutu.

inzu ishaje n'amabati yamaze kononekara imbere apanze intebe biboneka ko nta bantu bayibamwo ikikijwe n'ibiti birebire vyinshi bitotahaye hampande hari ibyatsi vyahameze.

ikibuga kinini c'ibivu cagutse gikikijwe n'amazu yubatse mu buryo bwiza asize irangi ryera n'amabati yera hagati muri co hari igiti c'ibendera ry'uburundi

Imodoka zine ziri mu kibuga, imwe yirabura iri hafi y'igiti cibendera ry'uburundi n'irindi ry'afrika y'ubuseruko izindi zitatu zera ziri musi y'ibiti impande hari amashure menshi.

Ikibuga kinini cyagutse kirimwo umusenyi imbere yaho hari giti ciza kinini gitanga kayaga abantu bicaye musi kugira ngo bikinge izuba inyuma yayo hari uruzitiro rukingiye ikigo c'ishure abanyeshuri bigamwo.

Umugore yhambaye i pataro afise n'agasakosha mu kwaha, ariko aratambuka mu kabarabara k'ibivu karimwe umusenyi n'utubuye dutoduto agenda gana inzu ifise urupangu rw'amabuye ikikijwe n'ibiti vyinshi.

Muri kuno kwezi kwa gatanu, abanyeshure baba bamaze kumenya ko ibibazo vyegereje. Hano umwigisha yamaze kubakorera ikirangamisi c'ibibazo, kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Abanyeshure bamaze kubisoma, baraheza bagaca bagenda kwitegura.

Ku nyubako y'ishure yubatse mu buryo bwa etaje igeretse kabiri, abanyeshuri baho bambaye umwambaro w'ubururu hasi n'uwera hejuru baratonze ku mirongo, bamwe hasi abandi hejuru n'abandi hejuru yabo.

Ubwinjiriro bw'ikigo c'ishure bwubakishijwe amatafari ahiye buriko n'amadirisha asize irangi ry'ubururu hejuru yabwo hari icapa kiherekana inyuma hari ibiti bitotahaye bifise amababi menshi.

Ikibuga c'amashure azitije uruzitiro rw'ubururu kirakubuye, imbere gato hari igiti kinini c'amababi menshi atanga kayaka ,niho abanyeshuri bugama izuba iyo ryats' ari ryinshi.

Ishure risize irangi ryera n'iritukura ku ruhande gw'amadirisha ntabwo rikorewe isuku hari ivyatsi bitaranduye amashugwe nivyiza ko abayobozi barondera abantu bahakubura kugira ngo bamenyereze abanyeshure kuzokwiga bakurana isuku

Mu buryo bwo kumenyereza abanyeshure kwihuta kwiyumvira barategurirwa umukino w'ubwenge aho babazwa ibibazo maze bagatanguranwa gutora inyishu. Bica mu mirwi ibiri maze umurwi watsinze ugahabwa amanota.

Ikigo c'ishuri ryisumbuye gisa neza abanyeshuri bacigako bamwe basohotse abahungu n'abakobwa bariko bagendagenda mu kibuga c'ibivu udusenyi n'utubuye duto duto.

Inyubako y'ishure rishaje, ritakigira amadirisha, impome zarononekaye n'abanyeshuri barazanditseko, ntamwana ahari, iri shure bararihevye ntibakiryigako, barindiriye kuzorisana.

Ishure rya etaje rigeretse kabiri, ryubakishijwe amatafari ahiye, risize irangi ryera; imbere yayo hariho igiti kinini c'umuvumu, abana bariko barakina impande yaco, kandi bariko bakina baryohewe.

Ibarabara ry'ibivu ririmwo udusenyi n'utubuye duto duto, ata muntu ariko araricamwo canke imodoka, rikikijwe n'ibiti vyinshi bitotahaye; ikirere ciza c'ubururu n'ibicu vyera neza cane.

Ibarabara rinini ryagutse rya kaburimbo rica imbere y'amazu menshi n'ibiti binini, abantu baricamwo banezerewe kubera ko nta modoka nyinshi ziriko ziraricamwo zishobora kubagora ngo zibagonge.

Ishure rifise ikibaho cirabura handitseko ibiharuro. Umwigisha yasize avyanditse hanyuma arataha abanyeshure nibaza mw'ishure baraza gutangura kubikora barabe uwutora vyinshi kubera ko ni igipimo co kugaragaza uwufise ubwenge.

Inzu ndende yubakishije amatafari ahiye nk'ishure, imbere yayo hari ahantu abantu bashobora guca n'amaguru n'ivyuma bisize irangi ryirabura, hari amashugwe kandi hari n'inzu ndende igeretse.

Imeza y'urubaho iriko udukoresho twishi twera, ikaramu, igikombe c'ubururu, igikoresho co gucapa, bigaragaza yuko ari abanyeshuri b'imyuga bamye bahakorera nibo bakunda gukoresha ibikoresho nk'ibi.

Mu cirwe c'i kirundi abanyeshuri bariga gucagagura amajambo na yo mpamvu mw'ishure twigamwo usanga hamanitse udupapuro twanditse ko amajambo acagaguye nka bw' imana umwete, ndetse n'ayandi menshi.

Ishure ryisumbuye ry'uburaro ryubakishije amabati ya kera akomeye yirabura rifise ikibuga ciza kinini abanyeshure bakinira ko kiri imbere yaryo hejuru hari ikirere ciza gifise ibicu vyera cane.

Iri shure risa neza rifise isuku. Amadirisha yaryo asize amarangi meza, rirakubuye. Imbere yaryo, hateye amashurwe, ndetse rikikijwe n'ibiti vyiza. Imbuga yaryo abanyeshuri bakinirako irakubuye neza.

Inzu nini y'ishure yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hahagaze umugabo umwe kandi hari amashugwe ateye imbere n'ikibuga gitoyi abanyeshure bakiniramwo.

Iyo abanyeshure bari mu minsi yo kuruhuka canke barangije kwiga, barafata umwanya bagahura bakaganira, bakicara hamwe bagatwenga, kuko biruhurira mu mutwe. Ivyo na cane cane bikunda kuba ku mashuri afise uburaro bw'abakobwa.

Inzu nini zubakishije amatafari ahiye zikikijwe n'ibiti ziboneka inyuma zirimwo amabiro abantu bakoreramwo. Abayakoreramwo nibo baparika imodoka hano kuri kinokibuga.

Inzu nini zubakishije amatafari ahiye, harimwo imwe isizeirangi ryera, zitonze ku murongo, izindi zirarabana. Hagati yazo hari ibiti kandi haca n'ibarabara ritoya.

Abanyeshure bari mu kigo c'ishure, bamwe bariko barataha abandi bari mu mirwi bariko baraganira. Ryubakishije amatafari ahiye riyisize irangi ryera, kandi munsi yaryo hari akabuga gato kateyeko ubwatsi.

Iyi ni inyubako y'ikigo c'ishure yagutse ifise amasomero menshi. Amashure aruguruye ariko abanyeshuri batashe kubera ko tugeze ku mugoroba. Bazogaruka ejo mu gitondo niho tuzobabona.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye ifise udutoboro dushobora gutanga akayaga amabati amaze gusaza imbere yayo hariyimodoka iri munsi y'igiti ariko inyuma hari ivyatsi vyahameze biboneka ko hadaherutse gukoregwa isuku.

Imbere y'inzu ya etaje igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'ubururu n'amabati yera hari imodoka zitatu, ibendera ry'igihugu ibiti byinshi bitotahaye.

Imodoka yera ihagaze mu kibuga c'imbere y'inzu nini etaje iriko irubakwa igeretse kabiri ikirere gisa neza ariko izuba rimaze kurenga buriko burira hamaze kuba mw'ijoro ntihabona.

Uruzitiro rubakishije fondasiyo y'amabuye n'amatafari aturiye rusize iranga ryera ni rwo ruboneka hano hantu, ariko rwarabumaguritse imbere hari amazu na we nyene asa nayashaje.

Ishure ryiza cane yubakishije amatafare ahiye ku ruhande rumwe, hasize irangi ryera, imbere yayo hahagaze abanyeshure, hari biti vyinshi, rikikijjwe n'ayandi mazu menshi cane manini.

inzu nziza isize amarangi asa neza yera n'ay umuhondo irimwo ama etajere arimwo ibitabo vyinshi hari ama meza y'ubururu n'intebe abanyeshuri bashobora kwicara ko mu gihe bagiye gusoma ibitabo.

Inzu zibiri ndende z'ikigo c'amashure zubakijwe amatafari ahiye, zisize n'amarangi yera, iruhande hari inzu ya etaje itararangira kwubakwa, hagati mu kibuga hashinze igiti c'ibendera ry'Uburundi.

Ishure ry'uwakishije amatafare ahiye isize amabara y'ubururu na yera imbere yaho har isima imaze kubomagurika hari intebe abanyeshure baba baruhukiyeko imbere yuko baja mw'ishure.

Ikibuga abanyeshure bakiniramwo kirimwo ivyatsi n'amagori, imodoka ihagaze hagati, ibendera zibiri, rimwe ry'Uburundi n'irindi rihayagiza Afurika y'ubuseruko, bikikijwe n'ibiti vyinshi hamwe n'amazu menshi.

Ibarabara ry'ibivu ririmwo amabuye n'udusenye duto duto harimwo umuntu, ariko araricamwo umwe rikikijwe n'amazu ibiti ikirere c'ubururu n'ibicu vyera vyiza cane.

Icumba kinini cagutse kitariko kirakamwa amatara amadirisha yuguruye atanga akayaga ushobora kubona hanze habitsemwo ibikoresho abanyeshuri biga imyuga bakoresha kugira ngo bibikwe neza.

Imbere mu kigo c'ishure hahagaze imodoka itwara abanyeshure kw'ishure iri shure ryubatse mu buryo bwiza kubera ko ari etaje igeretse kabiri risa neza rirakayangana kubera ko rifise n'isuku.

Ibarabara ryagutse ry'ibivu ririmwo udusenyi nutubuye duto duto ,rica impande y'amazu yubakishijwe amatafari ahiye ,hari ibiti binini birebire bigenda bihakikuje.

Iri shure ryigisha abakuze gusoma no kwandika kubera ko imbere hari umwigisha n'umugore akuze yambaye ibitenge ariko arandika kukibaho iruhande hari n'abandi bakuze bariko baramwitegereza.

Ikibuga kinini kirimwo udusenyi n'utubuye duto duto, impande yaho hari ahamaze kumera ivyatsi, hakikijwe n'amazu menshi yubatse mu buryo bwa kera, amwe amabati amaze gusaza, asize amarangi yera n'ayandi y'umuhondo.

Ishure ryitiriwe umweranda Poro ry'iBujumbura rigizwe n'inyubako ibere y'ijisho ya etaje igeretse kabiri ,isize amarangi yera, amadirisha asa n'ubururu.

Igiti kimeze nk'umukaratusi gifise amababi atotaye kiri impande y'akabuga gato kari mwu musenyi hirya gato hari inzu yayetaje bariko barubaka iriko iraduga cane.

Inyubako yahitaje abanyeshuri bigako yubakishijwe amatafari ahiye amadirisha n'imiryango bisize irangi ry'ubururu iriko ingazi abanyeshure biga hejuru badugako iyo bagiye mw'ishure.

Inyubako yahetaje igeretse kabiri isiza amarangi y'ubururu hamwe na yera yubakishijwe amatafari ahiye imbere yayo hari giti cibendera ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi bifise amababi menshi atotaye.

Inzu nini zibiri zubatse mu buryo bwa étage zikoreramo ikigo cy'amashuri, zisize amarangi atukura n'ayoumuhondo, imbere yazo hari imodoka zibiri zihagaze abanyeshuri benshi bariko barakina n'igiti c'ibendera ry'Uburundi.

Inyubako ibitsemwo ibitabo vy'ishure abanyeshure bashobora gusoma ni vyiza ko abantu b'ugwaruka bijukira gusoma kuko ibitabo ngo n' isoko ry'ubumenyi ariko abenshi ntibabikunda baragira ubunebwe bigatuma ataco bitaho.

Inzu nini uravye imbere yayo isa n'iyimaze igihe kirekire , yubakishijwe n'amatafari aturiye. Isize n'irangi ryera hejuru y'amadirisha. Umwango wayo usa n'agahama.

impande y'uruhome ruri mbere y'inzu ya etage iriko irubakwa hahagaze abantu benshi imbere yabo hari giti c'ibendera y'uburundi haruguru naho hari inzu ndende biboneka ko ari y' ishure yubakishijwe amatafari ahiye

Iri shure ryigisha rikoresheje ubuhinga bugezweho ,abayobozi n'abigisha bategura ivyigwa bakoresheje imashini nyabwonko harimwe udutebe twiza abanyeshuri bashobora kwicara bagakora ubushakashatsi uko babishaka kandi mu buryo bwiza

Mu kigo c'igifaransa ,umwigisha ari ko yigisha amajambo ari muri rwo rurimi ,yandika indome ku kibaho maze agasaba abanyeshuri kwiyumvira no guhaguruka bakandika amajambo ahwanye n'indome yanditse.

abanyeshure bicaye mw'ishure bambaye umwambaro wa kaki umwigisha ari mbere yabo yambaye agapfukamunwa ariko arabasobanura ivyigwa ababaza ibibazo yandika kukibaho amajambo y'igifaransa

Inzu ndende y'ikigo c'ishure ifise impome ngufi zisize irangi ryera, ryubakishije amatafari aturiye, n'amabati yera asa nayashaje. Imbere yaco, har'ikibuga abanyeshuri bashobora gukinirako, hamwe n'igiti c'ishurwe kimwe.

Ikibuwa gitoya kirimwu dusenyi nitubuye dutoduto abana bimenyereza ko gukina umukino w'amaboko wavore i ruhande hari aho bakarabira indobo y'icatsi gitoto imodoka iri musi y'ibiti n'akaz ugatoya.

Ikigo c'amashure kinini gifise amasomero menshi, cigako abana bo mu mashure matomato n'ayisumbuye, gikikijwe n'ibiti vyinshi kandi gifise ikibuga kinini abanyeshure bashobora gukinirako, ariko imiryango irafunze.

Akenshi abayobozi b'ibigo vy'amashure barategekanya akabutike k'ishure gatoyi abanyeshure bashobora kugurira ko utuntu duto duto twa nkenerwa nk'amakaramu amakaye, ndetse n'ivyo kurya bashobora gukenera iyo basohotse gukina.

Inzu zibiri zayetaje zigeretse kabiri zubatse mu buryo busa iruhande inzu itameze nka zo ikibuga kirikutubuye n'umusenyi ko'irembo hahagaze umugabo yifashe neza ikirere c'ubururu gisa neza.

Inyubakoa jyishure yubakishije amatafara ahiye n'amabati yera bigaragara ko rishaje rikikijwe n'ibiti n'amashurwe inyuma yaho hari izindi nzo nyinshi rikaba rifise n'ikibuga abanyeshuri bakinirako.

Inzu zubatswe mu buryo bwa kera zifise amabati akomeye ariko ashaje, izi nzu akeshi wasanga zirimwo inyubako za komine amashure amavuriro ikirere c'ubururu n'ibicu vyinshi vyiza biteye igomwe.

Ishure rinini ry'uburaro abanyeshure bigako ryubakishije amatafari ahiye, hejuru y'amadirisha hasize irangi ryera. Imbere yaryo hari ikibuga kiriko udusenyi kandi amashurwe ateye neza.

Inzu ya etaje igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ikaba isize irangi ry'umweru, uravye hejuru yaryo hari ikirere ciza c'ubururu n'ibicu bike bike bigaragaza ko nta mvura iza kugwa.

abana bari mw' isomero bambaye umwambaro w'ishure hasi ubururu hejuru wera bariko barakurikirana umwigisha wabo w'umugore ariko arandika kukibaho abasigurira ivyo biga

Isomero ry'ishure ryiza ririmwo imashini nyabwonko ziteretse ku meza, n'intebe abanyeshuri bicarako, harimwo abagabo babiri umwe ariko arakoresha terefone n'uwundi yambaye ikoti. Biboneka ko barindiriye abanyeshure baza gukora ibibazo.

inzu ndende nini zubatse mu buryo burabana zubakishijwe amatafari ahiye n'amabati yera imbere yazo hari kibuga cagutse kinini inyuma naho hari biti vyinshi bitotahaye bitanga kayaga

Inzu ndende z'amashure, ariko zishaje zubakishijwe amatafari ahiye impome ngufi zisize amaranga yera imbere yazo hari ikibuga hari n'amashurwe hejuru hari ikirere ciza gisa n'ubururu n'ibicu vyera.

Iri shure ni ryiza nirya etaje rigeretse kabiri rifise imiryango y'ubururu kandi ryubakishijwe amatafari ahiye nuwarifotoye yabikoze neza yashizemwo amashurwe ikibuga n'ikirere c'ubururu n'ibicu vyera cane.

Inzu irimwo ibitabo vyo gusoma ,har'amameza asize irangi ry'ubururu, hejuru har' amatara ariko araka. Amadirisha arakinguye kugira ngo haze akayaga gashobora gufasha aba ariko barayikoresha.

Amabuye makeya abafundi basigaje kwubakisha iri shure arunze uruhande rumwe bakoresheje kandi amatafari ahiye, ubwatsi buri mu kibuga abana batambuka buke buke ndetse n'imodoka ifasha abanyeshure kuja kw'ishure.

Umwigisha w'ikirundi yigisha abanyeshuri imperekeranya asaba abanyeshuri gutora no kuvuga ijambo riri mwo imperekeranya bariko bariga abanyeshuri barakiriza urutoki kugira ngo bavuge ijambo biyumvisemo.

inzu yubakishije amatafari ahiye, amabati yera, ndetse n'imbaho, isima irashaje. benizi inzu zisa n'amavuriro ya kera cangwa inyubako za komine. imbere yaho haba hari ahantu bashikira imbere yuko binjira mu muryango nyamukuru.

Mw'ishure ku kibaho umwigisha yam'atangura kwandika itariki tugezeko, turi itariki mirong' ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirong' ibiri na gatandatu niko vyama bimeze imisi yose imbere yuko dutangura kwiga.

Icumba c'inyubako nini cubakishije amatafari ahiye, kibikwamo ibikoresho bitandukanye, kirimwo intebe nyinshi n'amameza ashirwako ivyo bikoresho.

Abanyeshure bo kurinoshure barasohotse bamwe bariko barataha abandi bahagaze mu tugwi baganira batera inkuru bavugana uburyo bazokora ikibazo k'umusi wejo kuberako kiregereje.

Ubwinjiriro bw'inyubako y'ishure ryubakishije amabati tumenyereye ya kera cane rikikijwe n'ibiti vyiza bitotahaye bitanga akayaga. Ikirere cerurutse gisa neza, ndetse n'ikibuga kinini.

Mwiisomero ry'ishure ritoya abanyeshuri basohotse intebe ziragaragara kukibaho haranditse ivyandiko bikeyi umwigisha na wenyene ntabwo ari mwishure bigaragara ko uyu munsi atabana biga.

Inzu zibiri, imwe yubakishije amatafari ahiye isa nk'aho ari ndende. Iyindi isa n'iyiri munsi yayo. Hejuru yazo hari igiti kinini, ikirere gisa neza:ubururu n'ibicu vyiza vyera.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wera hejuru no hasi wirabura, bicaye batekanye bariko bariga cane. Biboneka ko bariko bitegurira ibibazo kuko nta numwe ariko avugana n'uwundi.

Hano kwibarabara uhaciye urabona icapa cerekana ko ari ishure yitiriwe umweranda gabriyeli rifise uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye, kandi ruriko ibiti vyinshi eka mbere hasa neza.

Isomero ry'ishuri rishaje ryubakishije amatafari ahiye mu mwigisha yanditse amajambo y'igifarasa yo gukosora ikibazo abanyeshuri bakoze, ariko nta banyeshuri barimwo, kubera ko batashe bazogarukejo.

Inzu y'ishure yubakishije amatafari ahiye inkingi zisize irangi ry'ubururu hari imbere intebe abanyeshuri bashobora kwicarako n'urubaraza runini ruriko ingazi umuntu ashobora kudugako.

umuntu ariko aragenda atambuka bukebuke mu kabarabara k'ibivu n'umusenyi nutubuye duto duto ashikiriye urupangu rufise umwango w'amagiriyaje imbere hariho inzu ifise imiryango yera kandi biboneka ko hari abantu bayibamwo

Ikibuga c'ibivu kiriko imisenyi abana bakinira ko umwana umwe ahagaze agiye gusohoka inyuma y'iwe hari ibiti vyinshi bitotahaye ikirere c'ubururu ariko kirimwo ibicu vyera cane.

Iri shuri ni ryakera cane. Ririko rirasaza. Abanyeshuri barisohotseko bamaze kuba abayobozi bakomeye cane, nibo bateye kino giti kimaze gukura cagize amashami menshi kimaze kugira imizi myinshi.

Kw'ishure ritoya abana bariko bariga ariko hari bakeya bari hanze. Imbere yaryo hashinze igiti c'ibendera ry'uburundi rifise amabara atatu iry'icatsi gitoto, iritukura n'iryera. Hagati hari inyenyeri zitatu.

Ishure rishaje impome n'igisenge vyaramaze kononekara n'intsinga z'amatara ziraboneka hanze ku rubaho hacafye inganamwashi ifise uruhande rumwe rw'ibirometero bitanu n'urundi rw'ibirometero icumi n'umwigisha ya bicafye.

Abanyeshure bo kuri rino shure biraboneka ko bigishijwe akamaro ko gutera ibiti. Bamaze kubitegura mu matuta, kugira ngo bazobikureho baja kubitera, mu kigo c'iryo shure. Harimwo n'amashurwe bazoshira imbere y'imiryango, y'amashure yabo.

Inyubako y'ishure ndende ibakishijwe amatafari ahiye isize irangiryera n'ibiti birishigikiye by'ubururu imbere yayo hari abanyeshuri basohotse bariko barakina hagati mu kibuga hari igiti cy'ibendera.

Ingazi zibiri zisize isima, uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye, igisenge c'inzu kimaze kwononekara, amabati atukura, ibiti biri inyuma y'ishure, nivyo biboneka kuri ino nyubako.

Inzu nini ya etage yubakishije amatafari ahiye igeretse kabiri ibyuma biyishigikiye bisize irangi ry'ubururu imbere yayo hari imodoka zibiri zera kandi n'igiti c'ibendera ry'uburundi.

Muri iyi misi ibigo vy'amashure usanga bifise abanyeshure benshi cane barenze ubushobozi bw'amasomero yabo, akarorero ni nkiri turiko turabona aho abanyeshure basa nababuze aho bicara bakegera ikibaho kubera ubwinshi bwabo bigatuma biga nabi.

Ikigo c'ishure kizitijwe ivyuma bisize irangi ry'ubururu. Amabati meza akiri mashasha, igiti kirekire kimeze nk'igitanga agatutu, ikibuga c'imbere y'ishure abana bashobora gukiniramwo.

Abanyeshure bambaye neza bashajije mu mwambaro w'ishure w'ubururu hasi no hejuru wera batonze imbere y'amashure yabo, bamwe bari hasi abandi bari hejuru ku nyubako ya kabiri ya etaje n'abandi hejuru ku ya gatatu.

Ikibuga kinini cagutse, gihagazeko imodoka nyinshi z'amabara yose, gikikijwe n'ibiti vy'amashugwe, hirya hari inzu ya etaje iriko irubakwa n'amatafari aturiye.

Mw'ishure rito rifise imyenge itanga akayaga umwigisha ari imbere y'abanyeshure, arabigisha ,barumviriza batekanye yandika kukibaho yambaye agapfukamunwa.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye ariko ishaje isize irangi ryera n'amabati yera. Impande hari udushurwe tuhateye kandi ikikijwe n'ibindi biti hirya yayo.

Nk'uko vyama rimwe na rimwe abanyeshure bo mu mwaka w'umunani ,kw'ishure ryisumbuye bajanye n'umwigisha wabo mu nzu y'ubushakashatsi kugira ngo banoganze ivyo bize mw'ishure .Ubu mw'ishure haragaragara nta munyeshure n'umwe arimwo.

Ikigo c'ishure kinini kirimwo amasomero menshi yubatse arabana inyuma yayo hariho ibiti bitanga akayaga imbere na ho hari ikibuga abanyeshure bashobora gukinirako, ariko nta muntu n'umwe tuhabona.

Ikibuga cabanyeshuri co kwinonora imiti mu rukino rw'amaboko rwa basikete kiri mbere y'ishure ryayitage risize irangi ryera ryubakishijwe amatafara hiye hari imodoka ihagaze impande y'ikibuga.

Ikigo c'ishure kiri ahantu hatekanye, hatanga akayaga kubera ibiti vyinshi bihateye, udushugwe, kandi hari akayira abantu bacamwo. Uyu munsi abanyeshure ntibatonze kwiga kuberako ari umusi w'akaruhuko.

Inzu nini yo kubamwo yubatse mu buryo bwa kera isize irangi ry'umuhondo n'amabati atukura, inyuma yayo hari ibiti vyakuze vy'amashurwe bihasharije neza kandi hari impene iriko irarisha ubwatsi buteyemwo.

Ishure rishaje. Isima, impome, inyuma haramaze kwononekara. Amadirisha, imyango yaramenaguritse. Vyari bikenewe ko risubigwamwo, twizeye y'uko ababijejwe bazovyiyumvira bagafasha abanyeshure kwiga neza ,mu mashure asa neza.

Ku biro vya zana ya kinama hari ibiti vy'ibendera bibiri rimwe ry'igihugu n'iryerekana afrika y'ubuseruko iruhande hari ibiti no dushurwe twinshi hari n'icapa kiherekana uhageze ntiwohayoberwa.

mu kibuga hagati imbere y'ishure hadateye ivyatsi, niho hashinze igiti c''ibendera rifise amabara atatu. ibara ritukura, ibara ry'icatsi kibisi, hamwe n'ibara ryera. iryo bendera niry'igihugu c'uburundi.

umwigisha w'umugore ariko arigisha abanyeshure bo kw'ishure gisumbuye yashize igitabo c'iwe ku meza ndetse n'agasakoshi ku ntebe abanyeshuri bo kuri irinoshure umwambaro wabo ni ishati yera n'ipantaro irabura

Amazu menshi atonze ku murongo, harimwo amwe yubakishije amabati , asize irangi ritukura, ayandi amategura ya kera ameze neza, asa neza. Imbere yaho hari ikibuga kinini, abantu bashobora gukiniramwo.

Icumba c' ishure abanyeshuri bigamwo, ku kibaho umwigisha yasize abandikiye ikirangamisi n'ingeni gikoreshwa. Akandika ko, ku munsi wa mbere hari icigwa bategerezwa kwiga, kuwa kabiri uko, gushika kuwa gatanu.

Ishure ryubatse mu buryo bugerekeranije risize irangi ryera ryubakishijwe amatafari ahiye n'uruzitiro niko bwubatse imbere y'umuryango hari abasore babiri umwe yambaye umwambaro w'ikipe y'iburayi.

Inyubako y'ishure yubakishije amabati atukura, imbere yayo hari ikibuga kirimwo ubwatsi n'igiti kinini gitotahaye, hari igiti c'ibendera ry'igihugu n'inyuma yayo hari ayandi mazu menshi.

Inzu nini, imeze nk'igiko c'ishure, igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi yera n'ay'ubururu, imbere yayo hari umugabo ahahagaze, n'ikibuga kinini abanyeshuri bashobora gukiniramwo.

Abubatsi benshi bambaye umwambaro w'ubururu n'inkofero zitukura n'izo umuhondo, bariko barapima ikibuga bazakwubakamwo gikikijwe n'ibiti vyinshi ni ko kazi kabo kaminsi yose.

Ivyuma vyinshi birimwo ibifungura amaburo y'imodoka bipanze ahantu hamwe abafundi canke abakanishi benshi bafise be n'ibi vyuma abantu barabarondera cane, kubera ko iyo babizanye bashobora gufungura imodoka iyo ari yo yose.

Abakozi babiri bakora mu gikoni umugore n'umugabo bambaye umwambaro w'akazi wera n'uwirabura, bariko barategurira abanyeshure infungurwa zirimwo ivyamwa n'ibindi vyinshi abana bakunda kurya.

Abanyeshure biga imyuga bari mu nzu nziza, bariko barakwirikirana ivyigwa umwigisha ariko arabasobanurira n'abo bamuteze amatwi. Ku ma meza imbere y'abo har'ivyuma bigezweho, harimwo imashini nyabwonko hamwe n'intsinga nyinshi.

mw' ishure yubatswe mu buryo bugezweho n'ivyuma bitanga akayaga birimwo abanyeshure iyo bariko barasubiramwo ivyigwa ntibicara nko mu buryo busanzwe imbere y'umwigisha bashobora kwicara mu migwi kugira ngo batahuzanye ivyo bize

Abagabo batatu bize ivy'imyuga bariko barakora akazi kabo ko gufatanya ivyuma no kubisudira mu kubikora bafata umuriro bakacana hanyuma bagacishamwo icuma yamara gushuha bagaheza bakagikoresha.

aybanyeshure biga ku ishure ry'ubuhinga bariko barimenyereza bafise ivyuma bigezweho vyiza cane bambara umwambaro w'ishure w'ubururu kandi bakoresha ibikoresho bigezweho.

Ibikoresho vyinshi abanyamwuga bakoresha harimwo: inyundo, ivyo kubaza, imetero yo gupima. Bene ibi bikoresho abafundi iyo babifise, bashobora kubikoresha mu kubaka no mu kubaza imbaho.

abaganga batatu bari mu cumba c'indembe bambaye utufukamunwa bariko bakurikirana umugwayi aremvye nta muntu ashobora kwinjira aho bariko barakorera kiretse umuganga mugenziwabo aje kubafasha

Abanyeshure ba kaminuza bariko barakurikirana ivyigwa mucumba bigiramwo batuje, umwe n'umuzungu abandi bose n'abirabura, umwigisha akoresha uburyo bugezweho bwo kurungika inyandiko n'amashusho ku ruhome biboneka nka tereviziyo.

Abanyeshuri bicaye mwishure batuje cane bariko bakora ibibazo. Umwigisha yabibahaye ari mbere yabo araba ko atawurabira ku wundi. Ivyo biba ari amakosa kuko bishobora kukuviramwo igihano co kwirukanwa.

Abanyeshure bo kw'ishure ry'imyuga bariko bimenyereza kubaza, bambaye umwambaro w'ishure w'ubururu, bafise imashini nziza zigezweho, ku mpome hari ibicapo bibafasha kwiga no gusobanukirwa ivyo bariko barakora.

Murino minsi ubuzi butakiboneka cane inzego za reta zishishikariza urwaruka kwijukira kuja mu mashuri y'imyuga, abana bize murayo mashure iyo basohotse barashobora kuronka ubuzi buto buto nko gushona, kubaza gukora amatara n'ibindi.

Umwigisha yigisha kw'ishure ry'umwuga yambaye umwambaro w'ubururu n'inkofero y'umuhondo ariko arasigurira abanyeshuri ibijanye no gukora amatara, kuberako inzu ari nini bamuhaye mikoro kugirango n'abari nyuma bashobore kumwumva.

Imashini nyabwonko irimwo amashusho y'ibiti bitotahaye abana ibarabara umwe arikariga kubicapa abirabiyeko umugabo yifashe kwitama afise imishatsi myinshi yicaye atuje.

Umugenzi wanje imodoka yamupfanye ari mu rugendo aburukw' abigenza, ariko abantu baciye iruhande y'iwe arababaza, bamubwira yuko hafi yaho hari garagi ,yaciye ayijanayo bariko barayikora ,ararindiriye ko baheza.

Abapfundi bubaka bariko baraduza uruhome rw'uruzitiro rw'ikigo c'ishure bambaye umwambaro w'ubururu n'inkofero z'umuhondo inyuma yaho hari ibiti byinshi bitotahaye by'imikaratusi.

Abanyeshuri biga ku mashuri y'imyuga, bakunda kuba bambaye umwambaro w'ubururu, bafise imashini nziza zikomeye, kandi zo mu buryo bugezweho zishobora kubaha ubumenyi bakeneye, kugira ngo bazoje ku isoko ry'umurimo.

Mu mahugurwa twagiyemwo abatanze ikiganiro batwigishije uburyo bwo kwirinda ingwara z'ibiza twashoboye kubaza ibibazo kugira ngo dutahure dusobanukirwe neza kugira ngo tuzomenye ingene twigisha abandi natwe mu gihe tuzoba twasubiye iwacu.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'uburimyi n'ubworozi bariko barakora ubushakashatsi ku biterwa vy'imyumbati n'amateke. Be n'ibi bintu birakenewe cane muri bino bihugu vyacu biri mu nzira y'amajambere kuko ubutunzi bwavyo bushingiye na cane cane ku burimyi.

abakozi bo mu gikoni bize ivyo guteka ni bo batumwe ko ari benshi kugira ngo bategure imfungurwa z'abantu baje mu mahugurwa muri kino gihe abantu benshi bamaze kwijukira ivyo guteka kubera ko babona y'uko aba bikora baronka akazi

Abafundi bariko barubaka bamaze kuduza impome. Bambaye ibisarubeti vy'ubururu n'udukofero tw'umuhondo. Hari abari hasi, inyuma y'igikuta hari ibiti vyinshi.

Abakozi bo guteka mu gikoni bariko barategura amafunguro ku meza yabo hari ibintu byinshi arimwo n'ibitunguru bariko barakata baza gukoresha abantu benshi barimwo n'ugwaruka bamaze kwijukira uwu mwuga kubera ko ubeshejeho benshi.

Abanyeshuri bane bika mu mashuri y'imyuga bambaye umwambaro w'ubururu bariko barakora ubushakashatsi kubyo bamaze kwika umuhungu umwe ariko arabereka ariko abakobwa batatu bari mbere y'iwe bariko baratwenga.

Abanyeshuri bari mu cumba bigiramwo ibijanye n'imashini nyabwongo, bamwe baricaye bariko baratwenga ,abandi bahagaze hejuru yabo bitegereza ibiri mu mashini, inyuma yabo har' intebe ,n'imeza.

Inzu abanyeshuri bika ivy'imyuga bigiramwo harimwo benshi bambaye umwambaro w'akazi kandi bambaye n'inkofero bafise intebe n'ivyuma vyinshi bariko barakoresha bibafasha gukora akazi kabo neza.

Umugabo akora ivy'imyuga yambaye umwambaro w'ubururu. Afise icuma kimufasha kubaza, ariko arakora akazi kiwe. Kino gihe abantu benshi bijukiye imyuga mito mito kuko ibafasha mu buryo bwo kwiteza imbere.

Abagabo benshi b'abayobotsi baje kuraba abanyeshure biga ivyo imyuka kugira ngo bamenye ibibazo bahurana vyo mu kazi, ndetse n'ibikoresho bakeneye kugira ngo bakore umwuga wabo neza.

Abanyeshure biga imyuga bambaye umwambaro w'ishure w'ubururu bariko bariga, ariko baracishamwo bakaganira bagatwenga, ariko imbere yabo hari ibikoresho vyinshi biboneka ko biteguriye gutangura gukora.

Abantu b'Urwaruka bakiri bato barashishikarizwa kwijukira imyuga, kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Uyu ariko arabikora mu vyokubaza, yambaye umwambaro w'ubururu kandi afise ivyuma bimufasha gukora akazi neza.

Inzu isize amabara yera n'ayatukura isa n'iyishaje iboneka ko nta bantu bakiyebamwo hasi hari umusenyi hari n'ibigori benizi nzu ni izakera cane abantu benshi barazikunda mu minsi iheze.

Abanyeshure big' imyuga babazaniye imodoka yapfuye kugira ngo bashobore kwiga kuyikora ,umwe ari mbere yabo arik' arabasobanurira bayuguruye abandi bariko baritegereza neza n'amatsiko kugira ngo batahure.

Muri kino gihe abantu benshi na cane cyane ugwaruka bashishikarizwa kwijukira ibikorwa bito bito vy'imyuga hano hari abagabo babimenye bariko barasudira bambaye umwambaro w'ubururu n'ibikoresho bikingira amaso numutwe.

Abanyeshuri bo muri kaminuza b'abakobwa bariko bigira mu migwi, bafise ibitabo imbere yabo ku meza. Benizi nyigisho zirafasha abanyeshure kuko bakorera mu migwi umwe wese agatanga iciyumviro ku kintu bariko baravugako.

Inzu abanyeshuri biga imyuga bakoreramwo irimwo ibikoresho vyinshi harimwo imasheni nyabwonko n'ibindi vyuma bakoresha abanyeshuri nta barimwo batashe baza kugaruka inyuma ya sasita.

Abanyeshuri bariko bimenyereza gukina umukino w'amaboko wa basikete biciye mu migwi, umwe wambaye umwambaro utukura abandi umwambaro wera nta bandi banyeshure bariko barabarorera uko bakina.

Abanyeshure biga ivyo ubuganga bariko barakora ubushakashatsi ku miti ivyo bishobora kubaha ubumenyi kugira ngo ni bagera ku kazi bavura abantu baze babiteho neza, kandi bakora akazi kabo mu buryo bwiza cane.

Abanyeshure babiri biga kw'ishure ryigisha ivy'imyuga bambaye umwambaro w'ubururu, bari mu nzu basanzwe bigiramwo hari imeza iriko ibikoresho vyinshi biri mu buryo bugezweho.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ry'umwuga bambaye umwambaro w'ubururu bariko barimenyereza gukora amatara umwigisha, ariko araraba umwe umwe wese ko ariko akora neza, kandi bariko barabikorana ubushishozi.

Umugabo yambaye umwambaro wa kaki ariko arakora ivyo gusudira, yaciye yambara ikintu kimukingira mu maso kugira ngo ibikorwa ariko arakora bidatuma amaso y'iwe yononekara.

Umwigisha w'ishuri rya kaminuza, ariko arigisha abanyeshuri icigwa c'indondabihugu, bicaye mu cumba ciza, gisize amarangi meza, gisa neza, kandi arakoresha ubuhinga bugezweho, bwo kwerekana amashusho, agaragara ku ruhome.

Abaganga bari mu mwambaro wabo wera bambaye n'udufukamunwa, umwe afise iserumu ku ruhande, uwundi afise urushinge, biteguye kwitaho umurwayi yaje aremvye cane , aryamye ku gitanda.

Abanyeshure bigimyuka bambaye amasarubete y'ishure y'u bururu bari mu nzu bakoreramwo ivyo kubaza umwe afise umusumeno, ariko arakoresha abandi na bo babiri bariko baramuraba.

Abakozi bize ivyo guteka bariko barategura ivyo kurya. Birimwo ivyamwa bambaye itaburiya zera n'izindi zirabura. igikoni bariko barakoreramwo gisa neza, gifise isuku eka ntiworaba.

isare nini ndende irimwo abanyeshuri bariko bimenyereza ivy' imyuga bambaye umwambaro wabo w'ubururu baratekanye bakurikira umwigisha wabo ivyo ariko arabasobanurira ntanumwe ariko aravuga

abantu benshi barimwo abagore n'abagabo bambaye imipira isa yera n'imigozi y'ubururu mwizosi bicaye mu ntebe zitukura mu nzu nziza cane biboneka ko bariko bakurikirana amahugurgwa bamwe bariko barumviriza abandi baranacishamwo bakandika

Abanyeshuri biga imyuga, bariko barimenyereza gukora ivyuma vyashaje, ku meza imbere yabo, hari ivyuma vyinshi bibafasha kubikora neza, umwe ari mukazi, uwundi ariko aritegereza neza atekanye.

Muri kino gihe hari ubuhinga bwo kwigisha abantu bakoresha batarinze kwandika kukibaho ubwo buhinga bukoreshwa na cane cane muri kaminuza niyo abantu bari gukora amahugugwa ivyo bikaba bishingiye mu kwerekana amashusho n'ivyandiko ku ruhome.

abafundi bize ivyo kubaka bambaye umwambaro w'ubururu n'inkofero z'umuhondo, bariko barateranya ivyuma bita ferabeto bibafasha mu kubaka amazu maremare, kugira ngo akomere ntasenyuke.

Abagabo babiri baboneka bambaye umwambaro w'ubururu bariko barabaza bari muri sare nini aho bakorera uwo mwuga wabo bakoresha ivyuma vyinshi bigezweho bibafasha gukora akazi kabo neza.

Abasore batatu biga kwishure ry'imyuga bariko barakora imyimenyerezo bafise imashini nziza cane zibafasha, bambaye umwambaro wabo w'ubururu kuberako niyo bita iniforume yo kuriryo shure.

abahungu batatu bo kw' ishure ry'imyuga bariko bariga gushona n'imashini bene ayo mashure y'imyuga arafasha abantu cane cane muri kino gihe akazi kabuze kuko iyo barangije kwiga baraheza bakironderera akazi

abakozi bo mu gikoni bateka bariko barategura ivyokurya bambaye umwambaro w'akazi mwiza cane wera n'udukofero uwo hagati afise agafukamunwa uwu mwuga abantu benshi mu minsi iheze barawusuzugura ariko ubu ni umwuga utunze benshi

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko barakora ibibazo bicaye batandukanye, umwe wese ukwiwe ku murongo. Umwigisha ahagaze imbere yabo, ariko arabaraba kugirango ntihagire uwuza kuvugana na mugenzi we.

Imigwi ibiri yo ku kigo c'ishure, abahungu n'abakobwa iriko irakina umukino w'amaboko, bamwe bambaye imwambaro utukura, abandi bambaye uwera. Abambaye uwera nibo bariko bakina neza, bigaragara ko baza gutsinda.

Abagabo benshi bari hamwe umwe yambaye ikoti ari imbere ariko arabira mu cuma, hari uwambaye ishati y'ibitenge n'uwundi ubururu, ariko bari inyuma y'ahantu hari ivyatsi n'ibiti vyinshi, ivyo bariko barapima ntiturabimenye.

Kwishuri ry'ubuhinga rya Kivoga abanyeshuri biga imyuga bambaye umwambaro wishure w'ubururu bari mu myimenyerezo yo kubaka, bifotoza banezerewe berekana ko ivyo bakora babikunda cane.

Abanyeshure batatu nibo batoranijwe mu kigo c'ishure kuberako bafise ubuhinga burenze ubw'abandi. Ni baheza kino gikorwa bahawe, bazohabwa agashimwe kuberako bazoba bakoze igikorwa ngirakamaro kandi ata muntu n'umwe arashobora.

Abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga, umwigisha arahagurutsa bamwe akabashira imbere maze akababaza ibibazo bakishura kugirango bafashe bagenzi babo gusobanukirwa ivyo bariko bariga nabo.

Abagabo babiri umwe w'umuzungu n'uwundi w'umwirabure, bariko barakora ubushakashatsi. Afise icupa ry'amazi mu ntoki, imbere y'abo, har'imeza riteretse k'uvyuma bariko barakoresha. Bose bariko bararaba.

Abagabo babiri bigisha ivyo imyuga umwe w'umuzungu uwundi w'umwirabure bariko baratanga amahugurwa ku banyeshure bicaye imbere yabo, kuko bariko barabategurira ivyo baza kubigisha na bo bararindiriye.

Umukozi akora mu nzu y'uburiro n'ubunywero w'umukobwa, ariko arakira abakiriya biwe abashiriye ikirahuri n'inzoga, kandi agiye aratwenga vyerekana yuko azi akazi neza.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye mw'ishure bariko bariga batekanye. Imbere yabo hari umwigisha w'umugore ariko arabasobanurira ivyigwa, inyuma y'aho baremerewe kubaza ikibazo.

Abanyeshure bo muri kaminuza bari mw' isomero bariko bariga, harimwo abazungu umwe ar'imbere yabo arik' arabasigurira hejuru hamanitse igicapo kibereka ivyo bariko barakurikirana canke biga

Abagabo benshi bize ivy'ubuhinga bariko barakora umuyagankuba uva kuzuba; bariko baratwenga baryohewe kubera ko ico gikorwa bakoze ni ngirakamaro kiza kwerekana y'uko ari abahinga bazi gukora ibintu vyinshi, kandi bifise akamaro.

Abanyeshuri bakuze ba kaminuza bariko bariga mw’isomero umwe ahagaze imbere ariko arabaza ikibazo umwigisha abandi barateze amatwi batekanye kuko nta wuriko aravugana n'uwundi.

Abantu b'abagabo n'abagore bakuze bicaye mu kigo c'ishure bari mu mahugugwa imbere yabo hari umugore ariko arabasobanurira hari abariko baratega amatwi ariko hari abandi bahagurutse bariko barabaza ibibazo bagenzi babo.

Ivyuma vyo gukamera no gufotora umugabo, ariko arabikoresha mu misi iheze ibi bikorwa vyaboneka nk'uko ari vyo abantu batisoneye, ariko, ubu ni umwuga ukomeye ukorwa n'abantu benshi, kandi urabatunze.

Icumba ciza giteguye neza, kirimwo intebe abantu bashobora kwicarako nziza. Ikibaho co kwandikako mu gihe abantu baba bari mu mahugurwa. Amadirisha meza afunguka.

Abafundi mu vy' ubwubatsi bariko barateranya ivyuma vyo kugira ngo bubake bambaye umwambaro w'ubururu n'inkofero z'umuhondo ivyuma bakoresha no kugira ngo inzu baza kwubaka ishobore gukomera, kandi ntishobore gusenyuka vuba.

Mu nzu isize iranga ryera risa neza amadirisha amato mato ari hejuru abantu bicaye mu ntebe nziza bariko bariga umwe arahagaze ariko arabaze ikibazo kugira ngo asobanukirwe.

Abagabo b'abapfundi bari mu cumba kiriko kirakamwa amatara bareko barategura ivyo bazokwubaka babiri bambaye inkofero umwe iyo umuhondo uwundi iyera bambaye n'ibisarubeti vy'akazi.